Dumma dumma ispporttiyaa qommuwaa oottiya asati de'iyaageeta gidishin, hegeetuppe issoy bokisiyaa. Bokisiyaa oottiyaageeta be'iyoo wode Wolayttaappe kare baada xoonada daagaa ehiida na'ee minotettay malaalees.

Yelagga naati elettiyo wode miyoo keehippe mal''iyaa berggeriyaa yaagiyoo qumaa. Qoodan keehippe cora gidida yelagga naati al''o bira kessidi moosona.

Qayye kattaa ayfee issoy issuwa bolli shiiqi uttidi ayba lo'i. Ha kattaa ayfetuppekka paappayay bettes hageekka maanawu madhdhiya coggaaraakka irxxi oottiya quma hegaa gishshawu a dosayis.

Beni wode buquratanne beni keettata be"iyoodee keehippe lo'ees. Issi issi me"iyaabatinne ceeggiyaabati ba sohuwa naagidi aynne hanennan takkidi hanno gaakiyoogee malaaliyaaba.

Olaa miishshappe issuwaa gidiyaaga hagan issippe doori wottidooge de'iyaaga giyan bayzziyooge woykko hara halchchuwaw giigissi wottidobee? Hagaa eranaw oonaa oychchanne?

Hisaabiya ichchashantta kifiliya tamaariyo maxxaafay tamaaretussi gishin banttasoo biidi nababbanawu maaddiyaagaa. Ha maxxaafay oyiddanttappe aadhdhida qassikka usuppuntta gakkibeenna naatussi imettes.

Issi keehippe puulattida keettay pootuwaa denddanawu maaddees. Uppupay kaqoge, dumma dumma meran giigida ciishshay uttiyo zamaana magalashshoynne hara qassi oydekka de'ees.

Daro toophphiya biittaawati kooriya biittatu plan hashetidoson. Ha olan hashetida toophphiya biittaawati naa"u biittatunkka dumm dumma wodetun ubbatoo qofettiiddi de'oosona.

Wolayitta giddon asay gifaataa wode woykke hara giigissoy de"iyoo wodiyan so asay ubbay issi mala wolaytta wogaa maayuwa maayidi allaxxanawu kiyoosona. Yaatidi pootuwaakka denddidi simmoosona.

Bodditte ambbaa asaa haattaa koshshaa kunttanawu mino oosota oottiiddi de'iya eqotay Bodditte ambbaa haattaanne gukkiyabatu haggaazaa. Ha eqotay zammaana haattaa pulttuwa mata wode bookissiis.

Godaree uuttay darobaa oottanawu pabrikkan gelidi giigidi keehi go'ees woyikko maaddes. Dumma dumma huuphiyan gidin bollan tiyettiyoobati ha godaree uuttaappe merettoosona.

Nu toophphiya biittan kiike moconan ayssiya dottoriya Ahimeda Abi biittan puutiya tokkiyoogan erettida mino asa. Ikka qassi paappaya ayfiya oyqqidi hara cora asatuura eqqiis.

Ooratta hiillan merettida soofati de'iya keettaa xeelliyo wode ayfiya oyttees. Ha soofati de'iyo keettay kanaara sulay giigiyogaa mala suure giigees.

Issi suuqiyaa giddon qooriyan wottiyoo alleeqoti herega giddoora kaqetti uttidoosona. Ha alleequwa be'iyoo wode issuwaa ekkidi qooriyan wottiyaakko ayba lo'aneeshsha? Giissees.

issi sohuwan diya tuummoy ayba keehi maadiya uttiyo oyde qommoo? hegaa xalaala gidennan diishshin qassi appe ha bagaara issi bitanee ayssi eqqidee?

Toophphiyaa giddon daro wottanchchati Toophphee lume gizon sintta xeera gididi beettanaadan oottidaageeti de'oosona. Toophphee sintta xeera gididi beettanaadan oottidaageetuppe issoy Baqala Qananniisa.

Ajjoora soossoy Bolooso bombbe alaanan beetiya keehippe malaalissiya dolla merata soho. Ha dolla meretta sohoy daro imatatti xomossanawu maadiya meretta imotta.

Cora bollaa galbbaa looxigissanawu tiyettiyo zammaana miishshatuppe issoy baaziliiniya. Ha baaziliinee carkkoy meennaadaaninne miidosay de'ikko eesuwan pattanawu keehippe gita go"aa immees.

Qolee macca naati bantta kalluwaa kammanawu woykko bantta puulaa naaganawunne meeguwaa teqqanawu maayiyo maayo qommo. Macca naati qoliyaa maayidi Pala lo'oosona.

Bootta muqaqenne poo'iya miishati de'iyo cishshane puullayiyabati de'iyo lo'iya sohoy beettes. Hagaadan puulayidi harabappe daruwan ekettiyonne gelettiyo wode azinaynne machchiya ufayttiyo soho gidana koshshes.

issi sohuwan daro qommo maataa hiixxidi diyaagee beettiyaagaappe aaruwa eta matankka cora naati eqqi uttidosona. ha maatay darotoo miizzaa mizzanaassikka keehi maadees.

Cora biratatti hagan issippe shiiqidi Toophphiya giddon de'iya cora sheeshshatuppe oroomo sheeshshaa wogaa maayuwa maayi uttidi huuphphiyan calliya aattida naati de'oosona.

Naa'u naati issi attuma gidid bootta caammaa wottid karetta koppiyiya wottid ba hashsiyankka zo'o, adil"e ciishshanne karetta bandira oyqqidi duge boottabaa miittan qachchoogaa oyqqida na'iya xeelliya na'ay ay aliqari I bawu!

Hagaa maxaafaa be'iyo wode taassi baynna namisay awappekko lal"iiddi puttu gi aggees. Ayba hegaa xalle wolayttatto maxaafata be'iyo wode tana aybakko cooshshanawukka ubba malees.

Issi kawo keettaa giddon seeraa nagissiyaa bitane bullati ekkiyaa maayuwaaranne karetta qophiyaa wottidi ba kushiyaanikka biiriyanne dawutaraa oyqqi uttida bitanee beettees.

Cora qommo kattaa ayifeti koskkiyan bantta qarcciitaara de'iyageeti beettoosona. Kattaa ayifeti asayi kattidi ba namisawu maanawunne ba son de'iya dumma medoosata mizanawu maaddees.

Laaxappenne kawuwaappe gidduwaan namisiyoo wode dumma dumma qommo mittaa ayipeta miyoogaa daro asayi be''anaappe ges. Eta shammana b irayikka keehippe al''o.

Awaa ayife geetettiya zal"e keettay koorinttiya wolqqa aattanawu danddayissiya miishshata bayizzees. Ha zal"e keettaassi ushachcha baggaara bayizettiya irzzo goomay dooretti uttiis.

Toophphiya macca naatu toho kuwasiya citay Afirkka daaga denttiddi kaassanchchatti ufayttiyo ufayssay biitta menttes! Tummakka ha naatu ufayssa yootanawukka danddayokko!

Koyro kifiliya luxetta keettan dumm dumma maxaafati luxiya naatussi kumetta eraas immiyaageeti de'oosona hegeetuppekka hisaabiya maxxaafay haro atto zal'anawukka a tamaarana koshshes.

Yelaga naati dungguzaa maayuwa maayidinne tooraa oyqqidi eqqidaageeti beettoosona. Dungguzay darotoo wolayittan layitta laamiya baalay woyikko gifaatay gakkiyo wode maayettiya maayo.

Ingilizattoy Toophiyaassi yaagiyaa luxanchchatu maxaafaa koyiro kifiliyaa maxaafay bolli luxanchchati bantta wogaa maayuwa maayidi biiddi de'oosona. Eti maayido maayoy ayi malati?

Laa tuma wodiya dichchaabaynne zammaanatettay ehiidobay ayba malaaliyabee woni! Gaasoykka beni asay gediyan haaho biitta hemettin ha"i ayfee liphanawu koyidosaa gattiyabay yiis.

Tamaareti bootta dawutara oydiya bolli wottidi issi mala puuttuwaappe oosettida maayuwa maayidi tamaariiddi de'oosona. Qassi bantta kushiyan biiriya oyqqidi deskkiyaa bollan de'yaa dawutaran xaafiiddi de'oosona.

mittaa caaniya kaamee ba ogiyaara biyaagaa bollan cora asay kiyidaageetu achchaara biiddi diya motoriya bollan diyaagee oonee? ha sohoy awa geetettii?

Hagaa sohuwaa xeelliyo wode tana ha sohuwan baada utta utta geesi. Tani ta laggetuura baada aybakko baynnasan coogada pee'a pee'a gees.

Ambbay keehippe cora asay de'iyo qassikka dumma dumma puula de'iyo keettay de'iyo goshsha oosuwan gidennani zali'iyaninne hara oosuwan aqiya heera. Qassikka keehi injjettiya soho.

Seeriya lastiqiyaappe paabirkkan gelidi merettiyogan asay shaafaappenne hara sohotuppe haattaa tikkanawu maaddeees. Shuchchay keettaa miyyiyan yeggin keettay kunddennaadan minttidi essanawu maaddeees.

Bootta bullukkuwa bolli dungguzaa meray de'iyo maayuwa maayidi duriya yelaga naati beettoosona. Ha maayoyi woyikko bullukkoy wolayittan macca asayi ba wogaa qonccissanawu maayiyo maayo qommo.

Zal'e keettan amarida buqurati beettoosona etikka maayuwaa meeccanawu maadiyabata. Hegeetuppe issoy gukkiya saammunaa ha saammunay maayuwa meecciddi a bolli tigin qitaa kesses.

Hagee shuggiya isiponjjiyaappe oosettidi asay zin"anaassi maaddiya piraashiya geetettidi xeesettees. Qassi a bollan de'iyaa qiibaatiyaagee adankka isiponjjiyaappe oosettidi borkkotanaassi maaddiya tiraasiyaa geetettees.

Salo gufanttuwan dumma dumma biittati dumma dumma olaa miishshaa gi"ettoosona. Ha olaa miishshatuppe amaridaageeti kushiyan tookettiyageetanne carkkuwara paalliyageeta gidana danddayoosona.

Miishshaa tal"iya immiya eqotatubay suure qoppiyo wode keehippe michchees. Guutta biraa immidi daruwa dichchaa ekkiyogee aybin asaassi qoopiya eqota giissii?

Iskiga baariyaane resttoranttiyaa yaagettettiyaa naaqashshaa oyqqida taappelay kaqqettido keettaa karen attumane macca asatti yaane haa simerettidi deiyagetti beetoosona. Ha resttoranttiyan go'ettidaa laggee kattay ettage mal'eena yaagiis.

Geela'o na'iya ogiya giddon adli'e ciishsha maayuwa maayada adli'e ciishsha meray de'iyo banddira miccawusu. Ha na'e guyyen cora asati eqqidosona.

Dumma dumma mittaa ayfeti giya giddon cora sohuwan bayzettoosona. Ha mittaa ayfetuppe amaridaageeti, loomiya, gisxxaa, muuziya, sunkkuruutuwa, afkkaattuwane heganne hegaa malatiyabata

Issi issi qantta macca naati banttappe dariya eliya elexxiyowode tana cooshshana hanees. Ubba qassi koppiyyiya wottiya macca naata tana bessoppa.

Issi tambbuwa ushshaa diggiya erissoy issi uteele garssan kaqetti uttidaagee beettiyaaga gidishiin hagee qumma kettaa xalaalan gidennan de'ishiin asay shiiqiyo ubbanasankka gidiyakko tana aybba lo'!!

Laame kawotettay yoosappe Haa simmin wolaytta moottan dumma dumma buzo duration goshshaa oosuwa doommidosona. Ha buzo dureti paappayyaa, muuziya, habaabiyanne timaatimiya murutissiiddi de'oosona.

Taani biiraa uyanne erikkeshin asay haahuwan uyyiyo wodiyan haani tana coo baaribachchuwa kaassees. Biiray uyanaassi lo'oshin aysse mittiyoode maxiniya baarooshsha giissees.

Azinayi machchiyo ekkiyoode asayi ogiyaara shallalanawu maaddiyaa keehippe lo'iyaa dumma kaamiyoo. A muumeera bootta gidiyoode I bollan keehippe lo'iyaa ciishshayi des.

Toophphiyaa giddon so giddo kushshe oosuwan giigiyaa haraqqiyaa yaagiyo ushshay keehin uyiya asatussi qohuwaa gatees. Daroto haga darissidi uyiya asay hayqqanawukka danddayees.

Kawotettay daro miishshaa kessidi ootissido dichchaa oosoti daro gaasotun moorettiiddi de'oosona. Ha dichchaa oosota mooruwappe ashshanawu dere asaynne kawotettay hashetidi oottana bessoosona.

Maaraara uttida tohossa dalgga manttiyaa xaaceti xeelliyoode wolqqaamanne yashshiyaageeta malatoosona. Habagga gaxaara uttida xaaciyaa ayifiyaa dereqayii tana keehippe yashshin ayifiyaa wora zaaraagas.

Keehippe lo'iya meray de'iyobatun tiyettidi puullatida sohoyi beettees. Appe sintta baggaara asay simerettiyo ogee, poo'u xomppeenne uttidi shemppiyo sohoy de'ees.

Ha do'ay ibawu ayba mereta giidi xeesanaassi danddyettiya mereta gaane. I mittaa huuphphiyaara yaa haa guperettiyoode a merettay tawu eqqada xeellin xeellinkka gelennan ixxiis.

Bantta ammanuwaa wogaa bonchchiidi de'iyaa asati giddon xomppiyaa bantta kushiyan oyiqqibeenna asati aappunee? Ha asatu giddon uttidi bantta wogaa bochchiiddi de'iyaageeti aappunee?

Donoy irxxa heeran mokkiya dumma dumma hara katattuura issippe gididdi ka'iya mali'onne ali'o katta. Ha kattay mokkiddi gakanawu naa"u woykko heezzu agina koshshees.

Nu heeran issi na'ay miizzaa marppiyan caddiyoga tamaarees giin tana keehin yashshiis. Gaasoykka miizzaa marppiyan caddishin tana miizzay qaycikko waano?

Ogiyaara ziiridi maaraa oyqqidi biyaa kaamiyaa be'iyode xeellaa xeelladakka aggoppa gees. Naa"u ogiyaappe giduwaan de'iyaa mittati maara oyqqidi sitti giidi eqqidoogaappe denddidaagan xeelliyoode loyttidi aloosona.

Dumma dumma kushe hiillanchchati biittappe giigissiyo cora miishshati nu sooni maaddiya buqura. Bashee biittappe merettida oyttaa uukkanawunne buddeenaa tiganawu maaddiya miishsha.

Toophphiyaa Tohossa dalgga manttiyaa heeran de'iya gurage asay ba heeraa oyqqiyo oyqqettay keehin malaalees. Ha asay miinnidi oottees. Darkkon utta tokkiyogan karen dirssa diriyogan puulayidi oyqqososna.

Geeshshatettay naagettido woykko miiriqqa pittiddi digiddo ogiya doonay woykko ambbay qummakka sa'an wottadda ma ma gissees. Ubbakka ambba aybba puullay!

Ha"i wode keehin daro diccidaagee asaa tohuwan hemettiyogaa mule ixxi aggiis. Qassi taanikka oosuwa baanawunne yaanawu maaddiya motoriya shammanawu daro koshshay dees.

Mitta bonccotuppe nuuni xaafiyo worqqatay merettiyooge asa keehippe maalaliyabaa. hegetikka daro qommotuni doori shaaki kessana danddayettes zo'o meran, salo meran, adile ciishsha malan.

Macca asay darotto sinttan bigiray deikko xayssanawu qassi sintta puulayanawukka dumma dumma katta ayfiyaa, mittaa ayfiya hegadankka haraban bantta som'uwaa tiyettosona.

Mittaa ayfe gidiyaa paappayaa ha sohuwaan sa'aan asay shaammo giidi be'anawu micetti uttidaga meray aybaa milatii? ha paappayay qoodan woyssaa getettii?

Baatiree baatiriya shuchchaa aani yeggin poo'uwa wolqqaa immiyogan xuma sohotun xomppanaassi maaddeees. Hegaadankka iraadoone wolqqaa immiya shuchchata yeggin cenggurssa woykko oduwa asawu gattanaassi maaddeees.

Wolayitta wogaa maayuwa dungguza, gaabiyanne bullukkuwa maayida asati kaa'iyageeti beettoosona. Eti de'iyoosan dumma wogaa qonccissiya miishshatinne taarike buqurati heegaadankka qassi uttido shixxaa milatiyabati de'oosona.

Garssa baggaara shayee tigettin bolla baggaara qassi maattay tigetti walaketti uttido shayiyaa birilliyaa bolli tigetti uttidaagee aybaa getettii? Wassi i uttido buquraa ayba giyoy?

Guuttatettan daydda taani timirtte keettaa baada kifiliyan uttada tamaarishin tana daro wode xiskkoy efiyaggees. Hegaadan guutta naati timirtte keettaa biyode taani etawu iita qarettays.

Bolla baggaara maata meran garssa baggaara bootta meran puulattida oyiddu goomaawa kaamiyaa. Asayi issisaappe harasa baanau eesuwan gakkanawu daroppe maaddes.

Nissan yaagiyaa xuufe a bollan de'iyo issi bollan kaqqettidaa shuchcha keettay de'ees. Ha keettaa giddon dumma dumma zal'iyoo kififletti deosona.

Beni wodiyan asay issibaa oottanawu daguwaa kessees. Asay uuttaa haaxaa tokkanawu issippe daguwan denddidi biyoogaa be'iyo wode hala, kase de'iyaa siiqoy ha'i anee? Giissees.

Wolaytta dichcha toho kuwasiya kaa'iyo dembban citaa kaafiya asatti citay hoolliya payddissin bantta ufayssa qonccisosonna. Ha kaafiya yarati citaa maayuwa maayiddi kaafosonna.

issi bitanee eqqidi yetaa yexxiidi diyaagee beetees. ha yettaykka asay xoossaa goynnanaassi keehi maadiyaanne asaa xoossaa sinttan geeshsha oottiya lo'iyaaba.

Cora pederaale xaaceti issi wolqqaama lo"iya keettaa sinttan micetti uttida dembban eqqidaageeti asa demmikko maarenna gishshawunne etassi meqettay iita gidiyo gishshawu iitoosona.

Qoodan keehiippe cora yelaga maccanne atuma naati wolaytta asaa wogaa mayaluwaa duumma dumma zaammana hanotaan giigidaagaa maayidi baggay uttiin baggay eqqidi pootuwa denddiiyabaa milatooson.

Dumma dumma adussa pooqe keettati maaraara diyaagetu sinttaara aadhdhiya kaametuppe issinniyaa keehippe lo'awusu. O shammidi laaggidi biiddi diyaa asayikka keehippe maalales.

Godare uuttaa giyo mittay zin"i uttidaagee beetiyagaappe sintta baggaara beetiyaabay aybee? Qassi ha baggaara birata malatiya maatta meray deiyogee aybee?

Ha"i macca naati mule ha"i gelida paashiine maayuwa shamissoosona. Ha paashiine maayoy qassi gediya wurssi kammenna qantta maayo shin daro biraa ekkees.

Ushshay dumma dumma ogiyan asaa naatussi uyaanawu giiges. Ha beettiyaa ushshay loomiyaanne mangguwa cammaqoogan giigida ushshay gidishin ikka uyiyoodee keehin mal'es

Dado wode asay carkko naqqaashsha go"ettiyoogan hega keena daro giddena shin ha'i wodiyan qassi keehippe darissidi go"ettitooge aybbisse neeni eray?

Paray ambbaa heeran gaariyan gelissin asa xalaala gidennan buquratakka goochchiiddi pe"ees. Gaariya goochchiya paray kooridi toggiyo paraadan bonchchuwaanne ishaluwaa demmenna.

Mata wode toophphiyaa kaalettada wodhdhida koyro macca piresidanttiyo godattiyo sahile worqqa diriphphan eqqada cenggurssa aattiyaa miishshan haasayayida deawusu. Ippe guye baggaara toophphiyaa banddiray de'ees.

Dumma dumma zanaaqqanawu maaddiyaa keettay furnichchere miishshattun puulattidi uttiis. Ha keettan televizhiinee, xaraphphpeezzay, oydde hegankka harabatikka deosona. Hagaamala keettan zal'iyakko keehin ufayssees.

Issi issi timirtte keettan tamaare naati miyo qumay xeellishin doonaara saassuwa ehissees. Ubba taani danddayettiyakko eta kushiyappe dafa ekkada woxxaaggana.

Doozzatuppe giigida cora qommo xaleti beettoosona. Ha xaleti asayi bollaa, huuphiyanne sintta tiyettanawu hegaadankka qassi sakkikko harggiyappe pattanawu danddayiya xale qommo.

Issi layttaappe Kase goofa allaanan biittaa wodan asaa gakkida qohuwaa siyido wode tawu shayan ca'i giis. Lo'iyaa qorqqoro keettaa be'iyoode tana da da gees.

Mashshay dumma dummabaa qanxxannawu maaddiya birata qoxxiddi giiggissiyo qaranne adussa so gido buqura. Ha buqura kushe hiillanchchay birataa qoxxiddi giigissees.

Giyan issi zal"anchcha yelaga macca na'iyaa maldduwaara badalaara sa"an miccada bayizzawusu. Ippe sintta baggaara gede xallayi beettiyo attuma asayi eqqis.

Modhdho booray goshshaappe adhdhidi ashuwaa kunttidi sooni qoraphetidi kiyidaagaa giyoogaa. Issi bulla meraara de'iyaa modhdho booray zimotaara gittay ashuwaara xitti giidi eqqiis.

Maaraara keexetti uttida timirtte keettaa karen tamaare naatu oyidee maraara diyaagaa. Tamaareta asttamaareti tamaarissiyo wode ubbato ha oyidiyan uttidi uttisi tamaarosona.

Taani daro wode ayfiya mittata woykko ataakilttiya tossawukka muussawukk keehi gooba. Ubba tana asay ataakilttiya tokkidoogaa giddon de'a giyakkonne de'ays ixxikke.

Dumma dumma do'ati daanawu maaddiyaa wolqqaama worayi cippi giidaaga. Ha worayi asi tokkennan bawu mokkidi boniyan gidin balgguwankka xayiyaaba gidenna.

Issi keettaa asay issi sohuwan wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqidaageetu giddon heezzu attuma asaynne oyddu macca asay issippetettaa qonccissiidi de'oosona.

Kaame hemettiyo ogiyaa doonan de'iya haattay goggiyo boo'iyaa giddon de'iya moorettidabata, xinqqiyabatanne buurata cora asati pittiiddi de'oosona. Eti pittiyo buuray haattay goggidi maara beennaadan teqqiyaaga.

Meran bootta gidida naa"u caammati issi diran uttidaageeti o caammatee? Qassi ha caammati uttido sohuwaa meraykka ayba meraa milatii oonee odanay?

Cora asay maaraara kandduwa poshiyo keettaa karen uttidi lo'o kandduwa banttana kaalettya asay yootiyogaa siyoosona. Lo"o eeshshay asay asaara saro de'anawu maaddees.

Naqaasha xuufiyan xaafidi dumma dumma heeran de'iya asawu gattiyo gaazexxay ba gidon oyqqiddo xuufe keehippe cora. Ha xuufiya suufatettay malaaliyaba.

Asay zannaqanawu biiyo sohuwaappe issoy mochchena boorago gonggoloy issuwaa. Maccay attumay he sohuwaa biidi pootuwaa denttiyoganinne denddiyogan ba huphphiyaa pashkkisees.

Bootta mulxxa woraqatay asay adussa xuufiyaa xaafanawu go"ettiyoo maaray woykko yafaray baynna xuufiyawu maadiyaa miishsha. Asay daroton ha woraqataa wogga aakkida xuufiyaa xaafanawu go"ettees

Erissoy mata Mera bottanne zo"o meratu bolli xaafiyoode erissuwa nabbaba nabbaba giidi lo'es. Shin darotoo asay qassi erissuwa xaafidi beettenna xuufiyan xaafiyoode nabbabanawu maarattenna.

Cachchaa zayyiyaa , kambbaanne tooraa be'iyo wode taayyo siyettiyaabay beni asay duriiddi kaa'iyo gazzee qopettees. Bootta qoliyaa maayida asaa be'iyoode tawu ufayssay siyettees.

Taappe kaalo michchiya shammido ooratta caammayi keehippe lo'iyanne wottanawukka injjetiya caamma. Ha caammayi issi injjetidoogaappe denddidaagan a ba wozanan keehippe ufayittaasu.

Qarxxay gaxariyan asay maata keettaassi qol'uwaanne wuyigiya shaakkanawu maaddes. Indday urqqaappenne oshaappe merettiyaagaa gidishin beni asay uttanawu oyidedan go'ettiyo sohuwa.

Haahuwaan de'iyaa buquraa woykko asaa xeellidi a ginan masariyaan shoccana danddayiyoo masariyaan issi bitanee olaa olettiyoo maayuwaa maayidagee ayba yashshees gidetti!

Marashaa giyoogee goshshanchchay ba gadiyaa goyyiyo miishsha gididi I merettiyoy birataappe. Marashay kasuwaara gattidi shiishshiyo wode goshshaassi maaddiyaa kaduwaa medhdhees.

Issi luxetta keettan luxanchchatinne luxissiyagee de'oosona. Ha asata be'iyoo wode hassayettiyaabay beni ganddaa luxetta keettan luxido naateettaa wode karhi giidi ufayssees.

Dumma dumma lo'iyaa meran puulattida keettan injjettiya oyde, immata mokkanawu bessanawu pootuwaa denddanawukko injjetees. Hagaamala katta keettay darotto marccuwaa xexefiidi miichchees.

Uuttay asaa naatussi maanawu daro go'aa immiyo gishshawu diccenasan woykko muruttennasan tokkana koshshenna. Aaho sohuwan anccettida aradda sohuwan tokkana koshshes.

Daro laytta daafuriddi luxiddi bantta luxetta wurssiddi anjjettiya asaa be'iyoode tuma ufayssay oonakka yeesana hanees. Etti kanttiddo tugganne metuwa qoppikko ubba malaales.

Soossuwaara duge simmidi goggiya haattaa sinttan yaa simmi uttida naa"u maccanne naa"u attuma naatu guyyessan diya ciishshaa meray ay malee? Eta merayishin?

Uppuuppaa darissidi punniyoode tana hayttan sakkiyo gishshawu darissidi punniyoogaa taani dosikke woykko tana iitees. Bullachchaa wode bullachchettiyaageeti banttawu sohuwan uttiyaageeta xeelliyo wode tana amoyees.

Issi bootta meraara de'iyaa izuuziyaa yaagiyoo kaamee keehippe eesottidi ogiyaara yiyoogappe denddidaagan ogiyaa ba allaaliyawu adhiidi de'iyaa attuma na'aa phonqqidi oliigis!

Bitaniyaa gadiyaan i ba guutta goshshan zeriyaaba gidikkonne hegaa keena murutay gadeppe kiyiyoo giishshawu asa ubbay he bitaniyaa gade biidi waati oottiyaakko be'anawu koyyees!

Donuwaaduwaa, kaarotiyaanne timaatimiyaa issippe gattidi anccidi kattoogan zayitiyaara maxiniyaara gujjikko ayibaa mal''es giideti kushiyaara ma ma ges. Asayi daroto buddeenaara mes.

Issi keettaa asay issippe shiiqidi baalawu gidin dumma dumma gallassata bonchchiyo wode hagaa mala maayuwa maayidi so asa ubbay shiiqiyo wode keehippe lo'ees.

Toophphiyaan carkkuwaan eqqidi olettiya cittata kaalettiyaa daanay cenggurssa aattiyaa miishshaa oyqqidi haasayidinne kiittaa aattidi de'ees. Ha daanay diriphphaan eqqidi sarotettaa seeraa naagisiyagetura haasayidi de'ees.

Buuchchaa meediyaagaa woykko 'shaver' woykko geeshshiyaagaa giyoogee asaa buuchchaa issoy attennan mulxxuxxissidi geeshshiyaa zammaana miishsha. Taani issi Galla ta buuchchaa aani gorppissaas.

Dumma dumma so giddo miishshati bayzzetiyo man'iyaan issi godattiya mashshaa, akaafa, paasiya birata ayfiyanne hegadan hara miishshata bayzzayda de'awusu. Ha kushshe hiilanchchati baynakko galla galla oosoy xubetanage erettees.

Luxettaa moconaa Piroofeeseriyaa Negga Biraanu polotikaa gaasuwan betidi daro layttaa kare biittan aattiis. I Giddo Toophphiyaa dalgga manttiyan Guraagen yelettiis.

Makinay asay issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu maadiyaa wodee ehiido zammaana miishsha. Makiinay asay koyyido sohuwaa eesuwaara gattiyoogan eretida tekinoloojjiyaa.

Issi keettaa giddon zemppidi uttiyoo oydee de'iyaagaa gidishin, ha oydee mittaappenne dumma dumma meray de'iyoo carqqiyaappe oosettanawu danddayees. Ha oydiyaa qommoy zemppidi uttanawu maaddees.

Paapayay irxxanne aradda gaden woykko biittan mokkiya asaa naatu payatetta keehippe maadiya miyo mitta ayfe qommo. Ha miyo mitta ayfe adli'e ciishsha meray de'iyooga.

Tiraafiikiya seeraa naagissanawu kawotettay oottiiddi de'iyo mino oosoti ubba asaakka ufayssoosona. Hegaadankka issi issi seeri baynna asati poliyo danoy qassi ha oosuwara ubbaa worees.

Issi xeellanawu yashshiya pudetta malatiyasaan issi yelaga na'ay ba huuphphiya qanttan qanxxissidi maxaaxxiriyakka wottidi bulla shamizziya maayidoogaara ba barkka pootuwa denttiyaagee lo'osan de'ays giidi haniiye.

Taani darotoo deriyan kattaa ma simmada uyiyo haattaa giyoodee aybakko qita balddiyaappe duuqqidi ekki yoosona. Yaatiyoode keehi yiillotada wuriya biraa gidenne gaada ashshagettida haattaa shammays.

Toophphiya biittaawati imattaa mokkiya neeziya giddon gita beeraara de'iya tukkee ha"i ubbasan bayzettiyogee aybissi lo"oo? Tukkiya essanawu koshshiya buqurati aybee aybee?

Dumma dumma kattaa qommoy shanxxaara uttidaagaa be'iyoode tana zal'e keettaa dooya dooya ges ayba lo'i. Hegaa gishshawu zal'iya asay dumma dumma kattaa shiishshidi zal'ana koshshes.

Kiike moconaa dottoriyaa Ahimada Abi daro kare yunvurshetuun ba luxettaa wurssida bonchcho dottore. Dottoriyaa Ahimada Abi kawotettaa ekkoosappe Toophphiyaasai daro laamee yiis.

Keettay asaa naati de'annawunne qassikka buqura wotannawu dumma dumma miishsha zali'annawu maadiya asaa naatussi kane kosha. Oydde qassi uttanawu maadiya so gido buqura.

Issi goshshanchchaa minotettayi issi issi heeratuun A gadeen de'iya uutta alaani erettees. Uuttay qassi haashettidi muchchuwa kattiyo itimaa goodetta uncca kiyees.

Maayoy asa na'i maayidi meeguwappe attanawu qassi kalluwaakka kammana maaddees. Issi issi maayoti bootta kiriyappe laynuwappe suufiyappe shimaynniyaaninne qassi hara paabirkkatuun giigoosona.

Okkashshe dumma dumma kattan yeggiddi kattin keehippe mali'ettiya keehippe sawiyanne mali'iya qimaamme qommo. Ha qimaammiya tukkiyan yeggiddikka cadiddi tukkiyara uyeetes.

Attuma naatu binnaanaa giigissiyoo keettan binnaanaa giigissiyaanne giigississya amarida asati de'iyaageeta gidishin binnaana giigissiyoo oosoy bahuuphen daro aquwaa demissanawu danddayees.

Bootta shuuraabiyaa maayyidi maaraara issippe eqqida yelaaga macca naaaati ayiba iitiyoonaa. Ubbayikka molloxxu giidi xeelliyoo wodekka keehippe shoraa xayidi eqqidosona.

Keehippe lo'iyaa hanotan dumma dumma meran upuuppata kaqqidoogee xeelliyoode xellayidda pee''aaga pee''aaga ges. Hagaadan giigida keettan diyooge ubbakka wozanaa woppissiyaaba .

Asay maayuwa dumma dummabatuppe giigissees. Leemisuwawu dumma dumma kiriyaappe, suufiyappenne qassi puuttoy suqettidi eriya shimaynniya kushiyan woykko maashiniyan dadettidi giigees.

Issi ogiyaa bollan naa''u kaameti yuushuwan mittatinne maatay de'oosona. Naa''u kaametuppe issoy birddilibisiyaa caanidaagaa gidishin, birddilibilisee qammaa hiittan maayidi aqanawu, meeguwaa teqqanawu maaddees.

Naa'u kacciyara keehippe adussa qassikka goynnara keehippe qanttanne guuta bazzo do'iya woxxiyo wottay be'a asa muliya kushiya doonan wotisees! Ha medosa imottay aybba malaalliya imotte!

Issi yelaga macca na'iyaa bootta meraara de'iyaa shuraabiyaa maayidaara ba kushiyaa huuphphiyaa oyqqada sintta baggaara woygiyaa xifatiyaa xaafissa wottadee? guye baggaarakka aybee de'iyay?

Heezzu toho kaamee mata wode nu biittaa yiida zammaana kaamee. Heezzu kaamiya go'ay qeeri naata luxetta keettaa yeeddanawunne mata gididasaa Elle gakkanawu maaddees.

issi keettaa giddon beetiya keehi lo'iya sohoti diyaageetti beetoosona. ha sohotuppekka amaridaageetti qassi asay pude kiyanaassinne qassi duge wodhanaassi keehi maadees.

Ha maarara kekem'i uttida habashaa biiraa xaramusee ay oottiyobeshsha tawu A be'iyo wode cooshshana hannees. Ha iita layttan ay maado giid hagaa asay uyyii.

Taarike asho keettaa giddon de'iyaa modhdho ashuwaa giddo gela uttada qanxxa qanxxa miyaakko tawu aadhdhana. Keettaayyo kareera xeelliyoodenne puulayi xeeses.

Taani zino cora naati banitta luxiyo sohuwan malaala hanotan luxiyageetanne luxissiyaagee eta paacciyagaa be'aas. He sohuwan luxissiyagee eta luxiya asi kunddi erenna yaagin malaalettaas.

Marashaa, madooshaa, xikkiyaa, kalttaa, baacaanne mashsa bayizzayidda diyaa mishiriyaa oonee? Cora asayi guyye baggaara eqqidi ha xeelliyaage ayi xeelliddi diiyab malatii?

Aayetti bantta so asaa hayqquwan xayiddi yeekkiyagetta be'iyoode tawu afuttay zokko shayappe yeesi. Ubbakka asaa naatu shemppoy hayqqiyode keehippe wozana bochchees.

Zo'o meran garssa baggaara tiyetti uttida qassi bootta mera xifatiyaara de'iyaa maaxafay woyssantto kifiliyaassi xafettidee? Ikka aybatto doonaa luxiyo maxaafay?

Zammaana bankkiya haggaazay ubba heeraa gakkidoogee daro ufayssiyaba. Hagaa mala hiillay baynnaakko daro asay beniigaadan barchchetiiddi hanno gakkanawu de'iiggennan waayidi aggana.

Hagaa mala keehippe daro maraaranne bonccuwara de'iya mitta giddon bone woykko awa wode uttiyoode bolla ubban woppu gees. Qassikka daafura shemppisees.

Asaa naatuura issi keettan de'idanne daro maaduwa immida meheti issibaa haniyo wode ayba michchii? Eta metuwaa be'iyo wode etawukka doonay de'i erenneeshsha giissees.

issi ushsha keetta malattiyaaga giddon beetiya cora qommo oydetti beetoosona. ha oydetuppe amaridaageeti asay banttana shemppissi ekkanaassi go'iyaa puula keettata.

Karetta meraara de'iyaa elekiteroonike miishshay issi buquraa bolli uttidaagaa be'iyoode a bollan qassi xaafettida paydoy usuppun sha'aa yaagiyaagee adil'e ciishsha meran xafettiis.

Issi keehi puulattidi giigida lo"iya sohoy dee'iyagaa bollan he sohuwa qonccissiya paranjjatuwan xaafettifa xuufeekka de'ees. Ha sohoy yeletaa gallassaa bonchchanawu darotoo go'ees.

Issi bulla tohuwa ginddiyaara kammiyaa caammaa shammidooge ta tohuwaappe guuxxidi mule gindde heeraara masunxxissi wurssin olaaggaas. Haakko ta biray ay ekkidaagee.

Issi ogiyaa doonan asay, woods keettay, dozaynne maata meraa tiyettida keettay de'oosona. Eta giddoppe issi bitanee dibaabiyaa oyqqidaagaa gidishin, dibaabee asaa iraappenne awaappe ashshiyoogan go''ees.

issi wodalla bitanee eqqidaagee beettiyaagaassi cora qommo dangguzzaappe oosettida maayuwaa meray beetees. ha maayoykka asay banttana loyttana mala keehi maadees.

Sintta baggaara de'iyaage urqaaappe merettiya miishsha gididi oyttaanne unccaa h.h.m kattanaassi maaddiya so giddo miishsha gididi go'ees. Guyye baggaage qassi birataape merettiyogan kokkaa kokkanaassi maaddeees.

Wolayttan asay miyo qumaa qommuwaappe issuwa gididi karbohaydrete kattatun moodettoosona. Leemisuwaassi shukkaariyaa, donuwaa santtaanne hegeetanne hegeeta malatiyabata ba garssan oyqqida quma qommo geetettiyogan asaassi wolqqaa immees.

Muuzzee karen besso nne dirssay keettaa kaaraa kammanawu merettida zammaana birata yeechchan direttido keettaakko koorinttee gooshettiis. Ha dirssaa penggiyan issinna eqqaasu.

Sinttan de'iyaage naa"u gooman hemettiyogan toggiyo miishshatuppe issuwa gididi binzzilliya uyiyogan issi sohuwaappe hara sohuwaa baanaassi maaddiya miishsha. Motoriya bollan uttidaagee qassi motoriya laaggiya shufeeriya geetettees.

Woxiyaa kattiyoo wode shongaa immidi keehippe madhettiyaa timaatimiyaa yaagiyoo qumaa kattanawu maaddiyaagee keehippe ka'idi teeridagee xeelliyoode ayba lo"ees gidetii nuna!

Macca naati meraa kehippe banttana puulayo woykko loytto giidi bantta som"uwaan tiyettiyoo qibaatiyaa sunttaa aybaa giidi xeeganawu danddayiyoo? ha beettiyaa natikka arssee karettee?

Beni taani guuttatettan usuppuntta kifiliyan daydda hisaabiya erana gaada daruwa porqqattin porqqattin ixxiis. Taani he wodeppe simmada hisaabiya nabbabiyoogaa taman cuchcha aggaas.

Ha"i ha"i toophphiya giddon murutettiiddi de'iya paabirkkaa murutati asaa hashiyappe toohuwa kawushshidona. Beni wode asay wogga keriya tookkiiddi hayqqiyogaappe kawushsha buqurati merettidoogee maalaalissees.

Toophphiyaa giddon dumma dumma miishshaa minjjiyo eqqotatti de'osona. Ha miishshaa minjjiyo eqqotati baggay kawotettay kaalettiyoga gidishin baggay issi izzawu woykko dure asaay essiyo eqqota. Awashe marccuwaa minjjo eqqotay issuwaa.

Issi wogga keettaa woykko shuchchappe giigidaa keettaa giddon dumma dumma zal'e allale polettees. Hage zal'e man'e ahmada giya zal'iyaa gul'a yaagiyaa xuufe de'iyosa.

Issi keettaa asay bantta naatuura issippe phootuwa denddiyageeti beettoosona. Eti issi mala merayi de'iyo maayuwa maayidi bantta issipetettaanne bantta naatussi de'iya siiquwaa qonccissoosona.

Ciishsha meran keehi puulatti uttida sohuwaa xeelliyode meray bootta gididagee he sohuwaan uttidi ba bollaa shemppisanawu puulatti uttidagee kahaa irssises.

Asay baanawu gidin kaamee hemettanawu giigida ogiyan cora kaamee ziiriyan eqqi uttiis. Ha kaamiya bollankka cora asay de'iyagee beettiiddi de'ees.

Boottaranne salo meraara walahetti uttida asay darotoo baalaa qassi bantta koshida makkisuwaa bonchchanawu koyikko maayiyoo maayuwaa qommoy kaqetti uttida sohoy keehippe lo"ees.

Toophphiya telekoomiya eqotay ooratti ehiiddi de'iyo zammaana oosuwa hiillati kahaa shemppissiyageeta. Ha hiillati yelagati oosuwa qaadaa medhdhanawu ushachcha kushe gaanawu danddayettees.

Wolaytta asay dumma dumma qommuwara de'iya wolaytta keettata keexxiyogan erettoosona. Ha keettay daro go"aa heeraa asawu immiyogaappe gujuwan biittaawatu oonatettaa qonccissanawu maaddees.

Luxettay asaa naatu duussawu baaso gididaaga luxiya naatinne luxissiyagee de'iyo keettay aybippe keexxettidee? Luxissiyagee luxissiyode wudaa immidi kaalliya naatu qooday aappunee?

Ta hagaa bittaa bollan uyanawu daroppe koyyiyoo haattayi hagaadan goozetti giigidaa haattaa. A shammi uyanaage daroppe metikkonne uyiyoo wode ales.

Nu biittan issi wogga keettay keexettanaaniyaagan issi issi maashiinati he sohuwaa geliiddi beettoosona shin he keettaa oosoy awde doomettanaw de'iishsha?

Cora asay shiiqidaageeti beettoosona eta giddon amarida asati guuliya xuuggiidsi beettoosona. Guulee gifaataa bonchettiya wolayitta baalaa gidishin ha gallasan asay wolayttan corasan bonchchees.

Toophphiyaa orttodokise woosaa keetta asay issiisan uttidi xoossaa qaala tamaaridinne kushiya baqqidi baggay illilidi deosona. Ubba asaykka issisan uttidi boottaa kutaa maayidi guye baggaara misiliyakka essi uttidosona. Xeelanawukka pala lo'osona.

Tukkiya issi asi moqorqqoriyara usuppun siineti de'iyageetu bolli tigiiddi de'iyogee beettees. Ha asay moqorqqoriyara penttidaagaa tigin tumuppe uyiyonaashsha. Tana hegee iitees.

Issi aaway aaho gadee diyagaa goyyiyode aayyiya qassi guuraara assi tukkiya ekkada bawusu. Hagaa be'iyo wode etassi de'iya daro siiqoy beettes.

Issi aahonne dereti uttidaa sohuwan doozzatinne amarida keettati doosona. Shin keettaa hagaa malasan keexxiyoogee iita ayssi giikko ira wodiya laaletana danddayes.

Korinttiyaa wolqqan poo'idi de'iyaa maashsho milatiyaagee xummi uttidasaa poo'uwaa wagaggi oottidagaa meray ayibaa malatii? qassi o oyqqida bitaniyaa sunttay oonee?

Toophphiyaa Huuphphpe kattama Addisaba kaalettiyaa godattiyo Ababa Adanecha cenggurssa attiyaa miishshay sinttan eqqagan haasayayida de'awusu. Ha miishiriyaa Addisaba asaa achchan keehin dosettiyabesha gaada?

Dumma dumma ashuwappe ka'idda katta sawuwa woykko peenuwa singgiyoode sawoy siiriya giduwa qoqqoppi yegees. Qassikk shugo ushshatta ganxxiyodde bolla ubban caaligees.

Keehi puulattida so giddon godan na'iyo giigissidaagee oychchiyo tana geluutee giya xuufee kaqetti uttiis. Sintta baggaara utettawu injjetiya karetta shuggiya oydee de'es.

gorddettia yaagiya huuphphe yohuwan xaafettida giigid issi maxaafa bolla kooho baggan qulfiya misile de'iyaage aattiyo kiitay aybbeshsha neeni eray ?

Issoy issuwaa bolli dooretti uttida buquraa sunttay "BOUNTY" yaagiyaa xifatee nu qaalawu birshshiyoode woygidi birshshettanwu danddayii? qassi etikka aybaa maaddiyaagetee?

Biittaa kallotettappe naaganawu go'ettiyo ogee miitta tokkidi biitta kammiyoga. Hegadan oottanawu puutiyaa dichchidi diccida puutiyaa wodiyan tokkidi diccana gakkanawu naagiyogana.

Sooddo ambbaa aysuwan de'iya kandduwa poshiyo man"ee immiiddi de'iyo haggaazay dere asaassi ay maaddii? Ha eqotaa haggaazaa xoqqettiyo aawatettay oogee?

Issi issi wode taani nu so asa xomoosana gaada biyo wode nu so aayyiya kattiyo kattay lo'o lo'es gaadii? Ubba qassi coratettaa guutee!

Siinee asaa naatussi daro go'aa immees hegeetuppe issoy tukkiyaa uyanawu maaddees. Siiniyaa wottiyo woykko oykkiyo miishshay asay siiniyaa oykkiyo wode mishoy xuuggenna mala maaddees.

Geesan keehippe adussa gidida maata mera qalamiyan ti'etti uttida qorqqoro keetta miyyiyaan issi cima mishiriyaa kutaa maayyada eqqaasu. Eppe hini baaggaara yelaga naatikka doosona.

Cora attuma asayi sa"an eqqidi pude xeelliyo wose mitta bollan kaqettidi issoyi koorinttiyaa giigisses. Ha yelaga na"ayi koorinttiyaa giigissiyaa eranchaa.

Toophphiya giddon de'iya daro macca naati bantta huuphiya dumma dumma qottan daddoosona.ha huuphiya datta macca naatu puulaa gujjiyogaappe aaruwa heeraattuwan heeraattuwan dummatana danddayees.

Issi issi heeratuura asay ba zerido kattaa geleshoy mirggiyoo gishshawu giidi he geleshshuwaa minttidi naagoosona shin hegaarakka etappe baqatidi geleshshoy kattaa waatidi mii?

Ha dumma dumma sawo maatatinne ha sawo maataappe merettidabati keehippe sawoosonanne kattaa bolli eta gujjidi miyo wode kattaa kushiyara ma ma gees.

Kase aadhdhida layittatun nu allaanaa garissan meretatuppe gakkida daafaaninne danuwan daro asay ba shemppuwanne ba miishshaa dayiis. Hagaa gaasuwan kawotettan asaa darobaa maaddidoogan keehippe ufayittaas.

Issi yelagay maata meray de'iyo keehippe wogga xuufiyan wolayttan yeelattokko giya xuufiya oyqqidooge keehippe maalaliya qoncciso. Ha yelaga guye asatti qassi aybba lo'iyoona!

Ba huuphphiyaan kawotettaa kallachchaa wottida bitanee keehippe cimoogappe denddidaagan a buuchchaa bolli bootta meraara de'iyaa puulunttay kiyidaagee beettees. qassi kaabbaakka maayiis.

Biittaa kaalettiya bonchchettida gita asati ubbay issippe gididi eqqidosona. Eta giddon issi macca mishiriya keehi lo'iya bootta qamisiya maayidaaro asay keehi bonchchees.

Ha"i ha"i ubba paafirkka de'iyagee I ayba caammaa caammaa medhdhanaakko erettenna. Ha"i wodiyan yiya caammay lo'eesi gaanawu ubba keehippe maalaalees!

Naa"u siineti tukkee tigetti uttido meran bootta siineti de'iyoode a miyiyaankka maata mera bonccoti de'iyaagetuppe ya baggaara de'iyaa karetta meraara de'iyaagee aybee?

Hagaa katamaa baada yaani keexxada hegan muleera de'aagiyaakko waananeeshsha bawu. Hagaa pooqiya be'in ubbakka taassi wozanay garssan yexxiyay baynnan coogidi durees.

Ha aaho keettayi ayiba hanotan keexattidaba gidaneeshsha? Tana xeellin xeellin salettennan ixxis. A giddon diyaa xomppeekka daroppe asaa ayifiyan lo"es.

Layttan donzza asa ubbay woyshaappe giigida adussa lee'e cuguwa oyqqidi coratti eqqidosona. Ha gastta asatuppe amaridaageeti maahiya calaa bantta hashiyan yeggidosona.

Shayiyaanne tukkiya qassi hara uyiyoobatakka penttissidi bayzziyo keettan cora asay ufayttidi uyiyo suure penttissiyanne eessiyaa keettaana. Mal"etti essennasan giyaykka guutta.

Awa biittan gidin awa heerankka heeraa geeshshatettay koshshiyaba. Heeraappe miiriqaa denttanawu wodee ehiido kaamee keehippe koshshiyaba gididi wodiyanne wolqqaakka qoraphphanawu maaddees.

Daro doozza qommoti dere deretettaa giddon de'oosona. Hageetuppekka dachchas yaagiyo miizza xalee beettes shin hagaa mala xalee corattiddi daanawu koshshes ayssi giikko daro go'aa immes.

Ataakilttenne kattaa ayfee moottaa giddon daro heran daroppe allaanan des. Ha ataakiltteee disttiyan meecciddi anccidi yeggin hara madhdhettiyabata guccin kishiyaara ma ma giya katta.

Shooqqaa bolli mokkidi sharafa qoro bessi uttida lokomaa gidoon asaa ayssiyo awaatettay immettido asati coo qorenna sharafaa oyqqidi pootuwaa dendd'iyoogee tana ayba iittii!!

Guura wontti maattan bazzuwa zo'issada mokkiya awaa ayfee xalqqiyan eeshoti beettiya karetta do"ay ba geessuwawu woxxees. Ha do'aappe sinttaara koorinttiya mittay de'es.

Wolaytta dere asaa giddon de'iyaa cima asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi shiidhdhan uttidi tooraanne dulla oyqqidi haasayidi deosona. Hagaamala wogaay nu biittappe xaayidi biyoge keehin azzanttees.

Badalay shooqan kenchchechi uttidaagee beettiyodee sintta xeeran qassi kaylluwa giyo issi badaliya ba'ido ba'oy xooso lo'ees. Ha badalaa qomoy aybba gidaneeshsha?

Oyddu heemettiiddi de'iyaa kare zeretta miizzati taageeta gidiyaakko ta hannoode dure asa gidayiis. Miizzata maatay lo'idi de'iyoosaa efiidi heemmiyaakko etayyo lo''o malattees.

Laa nu wodiya al"uwaape awu biidi shemppana danddayettiisha? Suuqiyan asi bana koshshidabaa shammi ekkenna mala ubbabaykka kaseppe biraa daro gujjiis.

Issi issi macca asay ba keettaa ayssana giidi giyan corabaa zal"ees. Leemisuwawu barbbariya qaariya gidin santtaa aybanne beetti qaaxxabaa gede zal"oosona.

Seeraa naagissiya issi xaacee issi sohuwan eqqidi haasayiiddi de'iyagaappe guyye baggaara hara asati corattidi oydiyan uttidosona. Ikka ba kushiyan woraqataa oyqqi uttiis.

Kaamee adussa ogiya qantta wodiyan gakkanawu toggiyo zammaana toga miishsha. Wolqqaanne wodiya qoraphphiyo gishshawu daro asay kaamiya toggidi haahosaa manddarees.

Bashiyaa giyoogee urqqaappe hiillanchatu kushiyan giigidi asaa naatussi go"aa immiyaaba. Gidikkonne ha bashiyaa asay daroton ambbappe ganddaa heeran loyttidi go"etees.

Zamaana worqqata lukkidi issuwaa issuwara oyttanawu maadiya miishshaa ganchchiyaa geetees. Ha miishshay daroto dumma dumma go'atussi hegekka cora naaqashsha oyqqida worqqata maxaafaato issisan wottanawu maaddees.

Amarida wolayttumaa qonccissiya maayuwaa woykko karetta zo'onne adil'e cishcha meraara diyagaa maayidi ogiya bollan ufayttiiddi beettoosona. Ha asayikka kushiya denttidi bantta qaalay xoqqu ottidi waasiddi beettes.

Kaamiya dumma dumma kaamiya laaganawunne qassikka kaamiya annacciya pollanawu maadiya keehippe daro marccoynne asaa wolqqay kiyin oosettiya ooso qommo. Qassikka keehippe aahonne dembba.

Maata mera qalamee girigidday tiyin hara qalametuppe daruwa lo"ees. Wolayitta wogaa mayyuwa mayyida asati be'iyoodee wolayitti hassayettesinne so asay issippe diyoogee lo'ees.

Qoodan cora yelaga naati kaamiya ogiyan bolla mintteto sporttetuppe issuwa gidida pushaappiya oottidi doosona. Ha eti oottidi diyosay aybiinkka aporttiya oottiyosaa malatenna gishshawu tan iitees.

Asi bana kase de'iya puulappe aruwaa lo'iddi beettanawu alleqqoyiyyaba go'ettees. Hegetikka nuuni nu bolla dumma dumma kifilettun wottiddi go"ettanawu maddoosonanne puulayoosona.

Miyyiyan eqqada qeexiyan xeelliya ordde maccaara mittay de"iyosan ba kushiya tiraakko xoqqissa uttaasu. Akeekan xeelliyoode ha maccaarippe sinttaara bangga kuttiya qora qora mawusu.

Xoossaa na'ay Yesuusi hayquwa xooni denddo gaasuwan shiiqida geeshsha deree godaassi sabaa giigissi simmoosona. Eta som"uwan beettiya ufayssawu zawi baynnaagee erettes.

Kaalettiya gadaaway cora qommo naqaashshaa aattiya pulttotuura biddiiddi de'iyagee beettees. Appe ushachcha baggaara Toophphiya banddirayinne haddirssa baggaara qassi Tohossa Toophphiya daligga manttiyan banddiray beettees.

Toophphiyan issu layitta giddon daro demmiyaa Toophphyiaa koorinttiyaa wolqqaa pulttissiyaa maabaraa malaataa. Ha malaatawu zo"oyinne boottayi ya baggaaranne ha baggan des.

Issi wolaytta dunguzaa milatiyaa maayuwaa maayida issi macca yelaga na'iyaa giyaan sintta baggaara zazarriyaa samppaa bayzziyaa mishiriyoo baada he buquratu gatiyaa oychchayda de'awus.

Allaxxiyo woykko dumma dumma uyiyobayinne miyobay bayzzettiya qumma keetta woykko uteeliyan haniyaabay darobay yiiloyees. Hagan qassi de'iya mattoyiya ushshay yiicoyi kunddisees.

Issi ba biittawi keehippe mishshettiyaa bitaniyaa bazon uttida olettiyoo miishshaa woykko birataa oyqqidi barkka uttidi morkkiyaa xeelliidi de'iyaagee ayba mera mayuwaa maayidee?

Wolaytta moottaa giddon daro kaamee eqqidi asaa caaniyo ma "eti de'oosona. Ha kaamiya man"etuppe dariyageeti urqqan baanaaninne dumma dumma miiriqatun hambbalaashettoosona.

Macca naati bantta puulaa naaganaassinne kaseegaappe lo'uwa gujjidi hemettanawu bantta huuphiyaan darotoo arttiya woykko paraa cimbbaa aattoosona. Gujo alleequwa koyoosona.

Tungga ambban de'iya asaa qoodaara laggetiya dere asaa kaameti haggaazaa immiiddi de'iyonaa? Manddariya asati ogiyan barchchetenna mala kawotettay ay mala haggaazaa dere asassi immana koshshii?

Ya baggaara beettiyaa saluwaa bollan de'iyaa shaaraa meray ay milatiyaagee beettii? qassi goggoloti uttida sohuwaappe ha baggaara de'iyaa mittee sunttay ayba getettii?

Ogiyaa doonan dirssawu tokkido irxxa maattaa mala bonccoy de'iyobay de'ees. Hagaamala mittatti daroto dirssatto tokkin heerawu puulatettawukka go'ees. Gidoppeattin hage biittaa keehin qohees.

Naqaasha dawutaray daraphphan woykko luxiyo sohuwan dumma dumma qantta xuufiyanne ayfe qofa mucuriddi xaafanawu maades. Ha dawutaray luxanchchatti luxanawukka maades.

Bolla minttetuwa ootiya yelagati maata mera maayuwa maayiddi bantta bollaa ho'ettosonna. Eta oottissiya issi yelagay eta sinttan eqqiddi yootesinne oottisees.

Nu heeran issi waretaa luxissiyoo keettay de'iyaagee bantta luxettaa doommanaaniyoga erissidosona shin he keettaa gelidi luxanaw aappun biraa qanxxissiyoonaa ?

Oorata wodiya gaazexxay toophphiyaa biittan dumma dumma naaqashshata gattiyogan go'ees. Ha gaazexay darotto hannidaba sinttan hananawu de'iyaa kawotettay qoppidobaara ubba qonccisees.

Asi deenna goshshaa gadee kanchche issi biittaa keeniyagee beettes. Ha gadiya gidduwan shaakkidi ogee diyagaara issi aaway haa simmidi ayissi yii?

Issi mala wogaa maayuwaa maaydaa issi attuma aawaynne cora macca asay issippe eqqidi pootuwaa denddidi deosona. Ayba lo'iyona eti maayido maayoy keehin ufayssees.

Asay ba huuphphiyaan yiidaba woykko ba eridobaa asaasi xifatiyaan aattanawu koyikko a bolli xaafiyoo xaafo miishshay dumma dumma meran bayzziyoo keettan de'iyaagee keehippe lo"ees.

Hagaa mala macca asayi ba huuphphiyaa bollan hara paraa ciraa tokkidooge xeelliyoodee daroppe iitiyaaba. Xeelliyoo wodekka keehi deexxiyaaba tooho malates.

Toophphiya giddon cora asay dumma dumma alkkooliyara de'iya mattoyiya ushshata uyoosona. Ha daro alkkooliya yesuwara de'iya ushshata uyiya asay ba payyatettaa bollan gita metuwa medhdhana danddayees.

Isillaama amanuwa kaaliya asati bantta woosa keettan gulbbatiddi ubbay issi mala bantta woossaa maayuwa maayidi wozanappe Xoosaa galattoosona. Qassikk eta yafaray keehippe lo'ees.

Puulatti uttida meqqiyaabaappe oosettida ogee hemettanawu puulattoogaappe adhdhidi nucaammaa buhiyaappe naaganawu keehoppe lo'o. Ha ogiyaa doonan mokki uttida maatati shodettiichchiyaakko ubba puulattees.

issi sohuwan beettiya oydee diyaagaa be'iyo wode tana keehi lo'iyaabay des. ha oydee darotoo asaa uttisanaassi maaddiyoogaappe aadhdhidi miishshaakka immees.

Qorqqoruwan direttida keettaappe miyye baggaara de'iyaa uuttayi aakkidi tokettidaakko keettassi gita puulaa immes. Keettayikka aakkidi keexettidaakko kareera xeelliyoode lo'o puulayi daanawu de'es.

Buddeenay gaashshiya xilliyappe giigiya Toophphiyan gala gala miyo keehippe maadiyanne erettidda qumma qommo. Ha buddenna asay keehippe darobatuura gattiddi meesi.

Unddenna asay Laatamanne heezzantto yuushsho Toophphiyaa wottaa woxxiiddi de'oosona. Wottaa qoppiyo wode kase wottanchcha kiyiyaakko, daro miishshaa demmidi aquwaawa kiyiyoogaashin attiis.

Issi issi biittan keehi lo'iya cora qumaa qommot ka'idi pokko imattaassi aadhdhoosona. Muchchoy itimaa bolli aayoti oyssa gujjidi kattoogee kushiyaara ma ma gees.

Issi 'sinima' keettaa giddon puulattida zo'o meray de'iyoo oydeti kuuretti uttidosona. Palaha wodiyan hagaa mala sohuwa gelidi, puulaa oydiyan uttidi cinimaa be'iyaakko, ayba lo'ii !!

Issi issi macca naati bantta mentershshan tiyiyoogee de'iyaagee ikka ba wolqqan unddenna biraa ekkes geettes shin aykeena biraa ekkiishsha ?

Nu sooni aaway booraa goyyanawu dooqqi giigissido loshkkaariya giyo xurqqayyee godan kaqetti uttiis. Tana qassi xurqqayyiya demmikko xuussaydda booraa goyya goyya gees.

Issi yelaga wodalla asi cenggurssa xoqu oottiddi sissiya zamaana miishshan eqqiddi yootiyaaga geesay ay keenne, zaaro zaafiya keena! Ubbakka xeelin coo lo'ees.

Issi aayyiyaa mittay, uuttay de'iyoo puula sohuwan eqqada haasayayidda de'awusu. Aayyiyaa eqqido heeraa be'iyo wode he sohuwa baada irxxa carkkuwaa ekkaydda pee'aagga gees.

Harddiidaa meray de'iyo maayuwa maayida issi yelaga na'ay maggaaye nne maaxaanay heemettiyo heeran toho bolli uttiis. I de'iyosaa biittaa utettay xoqqa.

Cora asay dumma dumma allaalliyassi issippetettan issi sohuwan shiiqees. Asay issippe shiiqidi oottiyonne issibaa yuushuwan tobbiyo wode issi metuwa qanttan pagaloosona.

Mata mala meeran doddettidi uttida sohoti asa naatusi kaaha oraxxisoosona. Ayibbis gikko itta qofappe hakkidi ettappe kiyyiya geeshsha carkkuwappe denddidaagan uffayissawu laammoosona.

Oyddantta kifilyaa luxiyo maxafaa bolla xaafetti uttida xuufiya meray aybba milatti? Ha oyddantta kifiliya maxafaassi huuphessa ushshachchan de'iyaa banddiray awaa biittaage?

Issi ambbaa giddon dumma dumma yelaga naati bantta deettaa giigissanawu paraa gaariya waaxidi oottiyogaa xeelliyo wode oosuwassi de'iya koshshay yelaga natussi daro gidiyogee ufayssees.

Pepsiya giyo shugo ushsha oyssa quma kalli miidi uyiyoode tuma keehippe pashkkisses qassikka payatetta keehippe maades. Ha ushshay qassi bolla ubban caales.

Kanbbaliyaa yaagiyoo badalay sa'aappe pude diiccidi shaliyaa wodiyaappe adhiyoo wode adussa hayttaa keessidoogaa aybaa giidi xeeganawu danddayiyoo? A meraykka ayba meree?

Issi keexettidi wuribena keettaa giddon issi asttamaare eqqidi haasayidi tamaarissidi de'ees. Tamaare naatikka baggaay xaafidinne baggaay kaalidi de'ees. Hagaa mala barchcheyiya hanotan tamaaridawu gelees.

Issi daraphphan amarida asati wogaa maayuwaa maayadi duriiddi de'oosona. Ha naati maayido wogaa maayuwaa be'iyo wode puulatettaappe denddidaagan ha'i kiyida shamma shamma gees.

Bonccuwara maata meray de'iyo doozay mela biitta bolli mokkiya daro xaliyawu maadiya dooza qommo. Ha doozay dumma dumma xaliya medhdhanawu maades.

Hagee kattaa wottiyo sohay keehippe aakki uttidaagee xeelliyo wode daro kattaa bari giddon xaaxi waaxi oyqqiyaba gidiyogee minjjanawu keehippe lo"o.

Wolaytta sooddo yunveresttee wolaytta sooddo ambbaa puulatettaa gujjiya daro oosota oottiiddi de'ees. Ha puulayiyabatuppe issoy yunveresttiya geliyo penggetun oosettida lo"o qottaara de'iya penggeta.

Korchche mela heeran de'iya ba tiran hemettiya shooshsha milattiya guuta do'a qommo. Ha guutta do'ay daro wode shuchchay dariyo heera dosees.

issi "zemen bank" yaagiya xifatee beettees. ha bankke keettaa giddon daro wode keehi lo'iya macca naati asaa cimmanaassi xiire qixxi gi uttoosona.

Qoodan keehippe coraa gidida attuma naatinne macca naati keehippe lo''iyaa woraa maataara yaakko simmidi biiddi doosona. Eti ubbayikka bootta shuraabiya maayyidosonaa.

Ha saaminttan wolaytta sooddo kataman aahuwan kiyiya kompparanssee de'ees. Ha kompparanssiyassi qassi daro imatta gidiya sabaaketinne daro yettanchchati shoobetti uttidosona.

Goshshaa eranchchati bantta luxidi demmido eran goshshanchchatakka luxissidi lo'o murutaa demmana mala oottoosona. Mino goshshanchchati goshshaa eranchchatu zoriyaa oosuwan peeshshidi go'ettoosona.

Issi oorata qeeri keettaa keexxidoogaa matan qoday keehiippe cora gidido asay wolaitta asa wogaa maayuwaa dungguzaa maayiidi naa'u adussa birataappe issuwan issi bootta bandiraa kaqqiidi doosona.

Wolayttattuwan dumma dumma shori baynna kiittay heegaakeena dexxena alamiyaa yetta yexiyaa samigo yaagiyoge omarsi yagiya alamiyaa yetta kessidoga qonccisiyaa misilee de'ees. Hagee samiga giyoge tana ayba iitees giideti!

Keehippe loohidda eranchchan xaafettidda zamaana eraa oyqqidda maxafa nabbabiyoode issi issi yohotti keehippe wozana bochchosonna. Xaafidaaga eraykka tuma keehippe malaales.

Issi katta keettan dumma dumma quma qommoti de'iyaageeta gidishin, hegeetuppe issoy maattaanne oyttaa. Taayo, oyttaanne maattaa miyoogee buddeenaa woxiyaara miyoogaappe leqqees.

Qeeri naata oyqqidi kaamiyaa ogiyaa kanttiyaa asay keehippe naagettiyoogaa koshshees gaasoykka kaamee bululidi elle gakkiyo gishshawu. Wogga kaamee daro asaa issi gutti caanees.

Habeshaa biiray toophphiyan murutettiya dumma dumma alkkooliya yesuwara de'iya biiratuppe issuwa. Ha biiraa uyiyageeti bantta abbiyanne payyatettaa hanotaa xeellidi uyana bessoosona.

Zamaana kaamiyaa ogiyaa giigisiyoge kaamiyaa bululisanawu keehin banqqattidaga. Zamaana ogee awudenne giigiyoy shuchchappe minniya biittappene a bollan tigettiya asppaltiyappe merettees.

Toophphiya dere dere giddon daro zin'ida haattay de'ees. Haattay asaa naatussi daro go'aa immiyagaa gidishin uyanawu, kattaa kattanawunne harabatussi maaddiya anoba.

issi sohuwan eqqida heezzu asatuppe naa"ati diyaageeti ayssi asay be'iyo sohuwan eqqi uttidonaa? qassikka etaara diya bitaneekka ayssi dulaa oyqqidi eqqidee?

Som"uwan kiya burzzuzzabanne zo'oba xayssanawu halchchetti giigida maatta malatiya heezzu qommo tisttoy shiiqis. Ha na'iya he tisttuwa tiyetta simmin I puulay gujjiis.

Gumbbo santtay goshshan tokerti uttidaagee bayizzin daro marccuwaa maaddes. Hagaa xalla gidennan kattinkka ustti maanawunne min nu payyatettawu keehi maaddes.

Gaashee zerettidi dicciyoodee caakkidoogaa melissidi qoxxeettees. Gaashiyaa qoxxiyo wodiyan mittaa gaxxariyan asay qoxxiiddi qassi miizzaakka yaanne haanne A bollan hemetissiyoogan gaashiyaanne utulaa shaakkidi ekkoosona.

Zamaana cooce tamaa eettanawu maadiya koorinttiya wolqqan ootiya qumma kattanawu maadiya zamaana buqura. Ha buquray birattappe oosettiya minonne ho'uwa aattiya buqura.

Hagaa keena keehippe xoqqa woykko adussa shuchcha keetta keexxetta ogee keehippe dummanne malaaliyaaga. Ha shuchcha keetta heeraykka asi de'anawu haaya giidi xeeges.

Qum'uuwan de'iyaa qum'ettida sayniyaa giddon ta akeeka qoppiyoode mal'iiyaa kattayi de'iyaaba malatees. Tawu haniyaaba gidin o dooyada giddon de'iyaabaa xeelliyakko le'ees.

Shaa'ettidi kiyida tukkiyaa singga siyo wode taayyo bollan coo lo'ees. Lo'o jabanaa be'iyo wode tana keehi ufayssees gaasoykka tukkee penttiyoy aana.

Issi giyaa sinttan eqqida asay aybaa shammanawu eqqida asata malattiyoonaa? Qassi ha asaappe sintta bagaara kushiya oyqqettida naati awa biyyonaa?

Duummeti ekkiyaa heeran uttidi taabileetiyan ayibakko be'iiddi de'iyaa qeeri naati Huuphessa Toophphiyaa naata malatoosona. Hannoode eti be'iiddi de'iyooban keehippe ufayttiiddi de'oosona.

Huuphiya dichidda lo'iyaa geela'o macca naata demmiyoode wodalla naatu ubbawu wozannay siiquwan maxxinniyaddan maashshes! Eta menttershshanne gaccuwa be'iyoode yera yera gissees!

Dumma dumma katta ayfetti, mitta ayfetti bayzzettiyo man'iyan daro barchchettenan matan ubba qommuwaa demmanawu danddayettees. Hagaa mala za'iya asay zal'iyakko ayba injjetes gideti.

Katta keettan cora asati issippe gididi ittidaageetuppe ha baggaara barkka uttidi silkkiya caddiyaagee oonee? I hagaa keena sillkiya bolli ayssi tohettide?

Issi asfaw mesheshaa giyoo bitane de'iyaagee odibessan asaa keehippe allaxxissiyaaba aattiyoogan erettes shin kase aadhdhida wodiyan harggidi hayqqidoogee ayba michchidee?

Donuwa ancciddi timattimiyara gattiddi hara dumma dumma qimaametta gujjiddi qassikka sunkkuruuttuwa yeggiddi buddenara miyoode mali'oy kushiyara saxxadda ma ma geesi. Ha katta aayeetti kattiyoode malaales.